Orurembo rw'amaani rurimu amaju maingi g'emiringo etari emwe n'emwe n'abantu baingi n'emiti n'enguuto erikurabwamu abantu n'amamotoka maingi.

Abantu bashutami ahari piki abandi barikuvuga piki. Ow'omumaisho aine akaduuka kasigiise erangi ya kinekye. Enyima yaako hariyo ebikondo by'amashanyarazi n'ewaaya zirikurabwamu amashanyarazi.

Akanyonyi kari omurangi erikutukura nana eya buru kemereire aheitaagi ry'omuti ahagati omukishaka

Omuriisa w'ente arikufunya ente omuruguuto ziri ahagati y'ekishaka omu maisho ge harimu ekizimbe kiriho nana ekikondo kirikurabwamu amashanyarazi

Embogo eyemereire omu kishaka kirumu ebinyansi byingi n'emiti akanyonyi kagyemereire aha mugongo

Omuntu akwatsire ekiibo omu ngaro, kirimu enjuma z'omwani nyingi ziboniire omunda ziine erangi ya kitaka.

Edomora ishatu zikwasize aha kisiika kyenju zemereire aha binyatsi ibiri zeraangi ya kinekye nana emwe zerangi ya mutare

Ebitebe bingi biri omu rangi zitarikushushana ebimwe birikwiragura bya mutare enyuma yaayo hariyo obunyatsi

Omushaija ajwaire esaati ya mutare ajwaire empare erikwiragura ashutami omu maisho ge harimu ekiharani kiriho ebizingo byehuuzi bikwasize aha meeza

Omwana arikuvuga egaari enyima hariyo omwishiki akwatsire aha kadomoora k'amaizi akakomeire aha gaari ajwaire ekiteeteeyi kirikutukura kitagukire. Aha rw'omuhanda hariho ekishaka.

Amahega garimu enku zikwaka omuriro ahaiguru yaago hariyo esefuria bisangiirwe gye esafuria omu kiyungu kyombekise ebidongo n'ebiti

Ekifuregye kikurabwamu amaizi na kasaasiro nikiraba ahagati y'amanju maingi gombekyisibwe amatafaari aharubaju rwakyo hariho emiti na n'emitumba.

Abakozi benyigi bingi bariyo nibahoonda ebyoma aharubaju hariho emyigi eyibamazire kukora omumaisho gaabo hariyo ebizimbe

Omushaija arikuvuga piki eriho abantu babiri abaheekire baine obumanvuuri bwerangi nyingi Kandi bajwaire emijoozi yeihanga rya Uganda

Omukazi ayekomire akatambara omumutwe eyekoreire ebafu y'erangi ya blue erumu esihani n'ebindi natambura aharubaju rw'ekizimbe ky'erangi ya kinekye.

Abantu babiiri bari omu bwaato bakwatsire ebiti, obwaato buri ahaiguru y'amaizi nibitambura.

Abantu bemereire ah'icundiro lyamajuta riri aharubaju rw'ekizimbe omumaisho gaho harumu oruguudo Kandi enyuma hariyo ekishaka.

Empundu eshutami ahagati yekishaka eshangirwe amababi gemiti

Obwaato bubiri butarimu muntu busiigise erangi ya buru, bwemereire aha rubaju rw'amaizi gariho n'obunyaatsi bugetoriire

Siripa ziri omurangi ya buraka n'eyakinekye n'erukutukura ziriho n'ekishushani ky'entuuha omubendera ya Uganda zikwatsize ahambaho zisigire erangi ya buru

Abantu bemereire aha rubaju rw'enyanja abandi bari omu bwato omu nyanja aha rubaju rw'enyanja hariho amaato nana amaju Kandi nabandi abantu nibatambura barikuruga aha nyanja omu muhanda

Abombeki bakwasire emibiriti bemereire ahiguru y'ekizimbe omumaisho gabo harumu enyanja .

Abantu bemereire aha rubaju rw'amaizi aha rubaju rwabo hariho akaato kemereire enyuma yabo hariyo omushenyi.

Omushaija arikuvuga egaari eriho ebitookye bikomereine omu muhanda enyuma yeye hariyo abashaija babiri barikutambura omu muhanda nana abandi abantu bemereire aha rubaju rw'omuhanda hariho nebyiruka nka piki nana ebiroore nana emotoka ahagati yebizimbe byingi

Omudaara guriho ebintu ebitukwejunisa omukuteeka ebirimu enyaanya, biringanya, orushenda, kabeegi na n'ebihimba na n'ebindi.

Omukazi ayekomire ekitambaara omumutwe aheekire akaana omumugongo kagwezegyeire enyuma yehe hariyo ekishaka

Ebihumi bishatu bihanikire aha mataagi g'emiti nibizerera ahaiguru omu kishaka kiine emiti mingi

Abaserukare bari aha mootoka yaabo ahari kabangari omwe ayemereire aha rubaju rw'amotoka ondiijo enyuma ya motoka ajwaire enkofiira yamahe na yunifoomu akwatsire nembundu

Orurembo rw'amaani rurimu amaju maingi hariho nemiti harimu nana enguuto nyingi zikurabamu harimu nebyiruka bingi nana abantu bingi

Abantu baingi batembire aha motoka y'ekika kya Roore ya Isuzu. Erikutambura omu ruguuto oru bamazire kushara. Aha rubaju rw'oruguuto hariho obunyaasi n'ebiti.

Emotoka zikutambura omuruguto rwa korasi aharubaju rw'oruguuto haruho ebizimbe n'emiti .

Omushomesa w'ediini ajwaire akakokoro karikwiragura engaro ze zikwataine ajwaire nekijwaro kirikwiragura ayemereire omu iramizo

Omuntu akwatsire ekyenyanja omu ngaro.

Ebizimbe by'amaani bya karina barikwombeka ebindi babimazire aharubaju rwabyo hariho emiti hariho nana oruguuto rurikurabwamu ebiiruka bingi nana abantu